Ekifaananyi kino kindaga namukadde kinvinvi eyali mu nnimiro ng'ali mu kusiga omuceere ogw'omu mazzi wabula ng'alaga nti essuubi lyonna lyonna lyonna liri mu ye. Wansi yali ye yali yeesibye bwesibi leesu.

Ekifaananyi kino kiraga ekidyeri ekigolomodde ku mabbali g'ennyanja nga wabbali waakyo waliwo obwato obutonotono, waliwo n'abantu abalina emirimu gye bali mu kkola. Wabula ku lukalu kuliko obuyumba, obumu bwa ttaka ate nga bukadde nnyo; waliwo n'ekibirabira eky'emiti emitonotono.

Mu kifaananyi kino ndabamu ekijjukizo ky'ameefuga ga Uganda. Emabega eri waliyo bbendera ya Uganda. So ng'ate kuliko n'abasajja aba ekifaananyi ku kisenge eky'abasajja abakutte emigemerawala. Waggulu waliyo emiti.

Ekifaananyi kino kiraga ennyanja eriko amaato nga waliwo n'ebinyonyi ebyebuusabuusiza mu bbanga ebitendereza nnamugereka eyatonda ensi eno kuliko amaato ag'ekkala ez'enjawulo.

Mu kifaananyi kino ndabamu obuyumba oba obusiisira bubiri. Otyo, akamu kateereddwako waggulu ekiwe ebiwempe, mulimu ekinazi, eri wansi waliyo amabega waakyo waalwo waliyo omuddo ogw'embubbu so ng'ate n'ogw'obuseekende. Eri emabega waayo waliyo omuti ogwa mukuzannyana.

Mu kifaananyi kino nnengeramu abasajja bana. Abasatu batudde ku kiyinja ekinene eky'ekyazi, omu ali waggulu ku mbalaasi eri eyeetaziddwa olukomera.

Ekifaananyi kino mulimu ndabamu abakazi babiri bakutte akaana ku ngalo, omulala aweese omwana omu yeetisse enku omulala akutte taku mu ngalo.

Ekifaananyi kino kiraga abantu abaali mu kwekalakaasa, nga kiraga nti waaliwo obutaali bwenkanya oba abamu nga tebaali bamativu mu kibuga eky'ensi emu.

Ekifaananyi kino kiraga enva ez'endiirwa, enva endiirwa oba ez'enjawulo omuli ennyaanya, mulimu nakati asalasaliddwa, emboga ezaasaliddwa, mulimu ebijanjaalo n'ebintu ebirala eby'enjawulo.

Ekifaananyi kindaga omukyala eyali akeera ku makya eyakeera ku makya nga yeenoonyeza ekigulira Magala eddiba, ng'ali mu ttunda ssumbuusa ng'ayina kasitoma gwali mu kusibira so ng'ate wansi waliwo omu gwe ndaba ayambadde lugabire oba ttangirennyana.

Ekifananyi kino kiraga musajjamukulu eyali atunga olugoye nga yeeteeseteese bulungi nnyo nga na musanyufu olw'omulimu gwe yali akola. So ng'ate wabbali wateekeddwawo ebbaafu ate ku luuyi olulala waliwo engoye z'amaliriza okutunga oba z'agenda okutunga.

Mu kifaananyi kino ndabamu waya z'amasannyalaze, ndabako amaduuka agatunda engoye, ebifaananyi ebibumbe, ebibumbe by'engoye biteereddwako engoye

Ndaba omwami ali kubumba ekyanzi ekyanzi ng'akitadde ku lubengo olubengo alutadde mu alutadde mu bbaafu.

Ekifaananyi kino kyali kiraga siteegi za bboodabooda emu mu kibuga ekimu, nga kiraga abasajja ababboodabooda abaali bapaakinze wabbali nga ba banoonya ekigulira Magala eddiba kubanga buli omu yali alindirira kasitoma oba omusaabaze anajja.

Ekifaananyi kino kindaga omuvubuka eyali atunda ovakkedo ng'amutadde mu buveera nga mu maaso ge gy'agenda waliyo owa bboodabooda gwe bayita lubyanza so ng'ate mu maaso ge era waliyo emmotoka, ekikula kya 'Ipsum'.

Kifaananyi kino ndabamu emmwanyizaabala omusajja avuga mmwanyizaabala ndabako olukomera lwe baakola mu biwagi bwa sseminti nengeramu ebizimbe ebya eby'emiti.

Ekifaananyi kino ndabamu omuti gw'omukookoowe, ennyumba gye baaseresa amabaati g'akategula era nga waggulu wali waliyo emiti egya kiragala so ng'ate mu katawuni mulimu abantu ab'enjawulo.

Mu kifaananyi kino ndabamu akatale k'emmere, mulimu omukazi eyeesibye ekitambaala ekya bbululu, enkota z'amatooke, emidaala gy'ennyanya, emidaala gy'obutungulu.

Ekifaananyi kino mulimu abantu abawerako: omusajja ayambadde gambuutusi enjeru, abakyala abali mu kusena amazzi mu mwala, eno waliyo ebbookisi, waliyo n'akamenke aka bbululu.

Ekifaananyi kino kiraga omusi omusiri oba essamba ly'amajaani erimiddwa obulungi. So ng'ate eri wabbali waliyo ensozi eziriko emiti egisimbiddwa obulungi ennyo.

Mu kifaananyi kino mulimu abakyala abeesumikidde leesu eza bbululu nga beewunze, nga beewunze, bataddeko enkoofiira ku mutwe.